alo yaare jam waay jam rek kay im rek kay i tenoo de axa iyoo maxey njoka nuun a njal waay no faley fee

iyo tiye de a fela trop iyo koy mee i ga'a puus ke koy xalates teen moom andaa me no maado xe yoo o maado xe daal a waaga nga fi fexey lakas tefe mbuus kaaga daal andame a faaxa parce que buus ke moom ka lora mumeen ke kaa paanga mumeen ke to faaxe laŋ ke to doxa ku yongona doxaa yo roga feeda nga a nana nen kaa kaa xupuna a ɓaatu teen yaam ñaal nu ref na ñaal nu refna kaa ngara rek yonga yong seenda doxa yoo koo doxkaa bo xij rek to toujours de mbaat waa mene refna ref paam mbines toujours sarta lemi kaa fe gisaa sax fo o mbayes tega o mbiñ baya te fina im ndoxin n a refa nga suqi yiin im reta nga lelin kam seenda puus ke doxa den maana nda dara o ɓaata nga dox o xupu kaa doxoona ten daal o maado xe soom waag dimle a in de a fi solution lakas ide merci waay Amiin Ndiafad jerejef